Elili oyo bali ko lakisa biso awa tomoni ezali bongo carton ya kisi, kisi yango eza ya bo koko te eza kisi ya ki mondele.

Esika oyo balikole kolakisa biso awa ezali bongo na kati ya ndako tomoni na ndako yango ndeko asasi tapi moko na se eza lokola bakabo pe likolo ya tapi yango tomoni lokol sapato moko ya bandeko mibale.

Esika oyo bayali kolakisa bisawa namoni ezali bongo na kati ya nganda tomoni milangi ebele ya masanga songolo na bilauli oyo masanga eza na kati.

esika oyo baali kolakisa biso awa ezali bongo kelasi to toali komona bongo mwana-kelasi moko ali kokoma pe alati elambo ebombi monoko na ye

Esika oyo ndenge na alikumono ezali esika oyo batekisaka biloko ebele tomona biloko ya motuka biloko ya yaokata mabende pe biloko mosusu.

Na bilili oyo nali komono liboso na ngai awa nazomona basani ebele. Nazomona pe bakamundele elingi kolobaekozala inganda to pe esika bato baaka kolia misusu basi balie oyo nde etikale.

Na bilili oyo bali bongo ko lakisa biso elenge mwasi moko ya kitoko, ali ko lakisa biso ndenge ba kangaki ye suki ali bongo kotala na se.

Elili oyo nazokomona Awa namoni nakati ya ndako songolo nandako yango tozokomona ezali na ba carreau nase pe batiya sapato mibile ya Bana.

Elili oyo bazo lakisa biso awa namoni ezali nyama oyo babengaka punda eza yango moko

Eleko ya liboso na moni na elili oyo ba kamataki yango na butu eleko ya mibale to moni mesa nikolas mesa yango ba tie kisi ya ko mela kisi ya ki mondele .

Na esika oyo toali ko mona awa tomoni ezalî bongo na kati ya ndako pe na ndako yango tomoni ezali bongo salon ya monene na ba kiti oyo ezali bongo na langi ya pembe.

Esika oyo balakisi biso awa na moni ezali bongo esika batekisaka babuku, mpona moni babuku edele eza esika oyo na monoko ya lopoto babengaka biblioteke nde siko tomoni awa.

Na bilili oyo bazo lalakisa biso eloko ya liboso moto a moni toza bongaana na butu pe esika oyo ezali nganda pe eza te nganda oyo e zaka polele te , eza nganda ba kangaka oyo na loboko ya lopoto ba bengaka boîte te nuit .

eseselili oyo toalikomonwa waka ya komona na ebango li tolindi bakamataki libanda ezomona balabala balabala yango eza aye mabele te ya libongo ya butwa na gamba baba kuna tomoyele kolopango eza na mabende likolo te na kati tomoni ndako moko monene pe ya kitoko

Na elili oyo toali komoni ezali bongo na kati ya ndako songolo ndako yango batye ba sapato mibale na se, pe ba sapato yango eza na langi ya motani.

Na bilili oyo tozali komona ezali na balabala na ngambo oyo namoni mwana mobali ya muke azotala ndenge ako katisa balabala.

Bana na kelasi bakangi foto kitoko bazo seka. Mingi na bango balati uniforme eza na langi ya bozinga pe shokola.

Soki totali elili oyo moto akamataki biso yango azaaki bongo na na se akamati likolo tomoni eza bongo nzete ya kokoti na bakokoti ebele likolo esekoli.

elili oyo naali komona na mweni elele oiamoi eza na balabala tozomona mutuka moko etelemi na ngambo kuna tozomona bambeto ebele eza na se bazli kotekisa pe nsima kuna tomoni ndako

Esika oyo bali kolakisa biso awa ezali bongo na kati ya lopango songolo, na lopango yango tomoni ba tandi ba bloke na se pe ngambo kuna tomoni ndako pe ndako yango eza nanu ya sika.

Elili oyo oyi komona awa tomoni ndeko mobali to pe mwasi asimbi eloko na loboko ndenge na zomona eza lokola bike.

Esika oyo bali ko lakisa biso awa tomoni ezali bongo na kati ya ndako, ebilili yango ba kamataki yango na butu na kati ya ndako yango tozo mona mapapa mibale moko ya mikolo na misusu ya bana.

Elili oyo nali komono na moni ezali mwana moko afandi na se, pe soki totali malamu ezali bongo na kati ya ndako, pe ndako yango tomoni na se batie ba carreau ya kitoko ya pembe.

Na elili oyo toali komona ndeko mobali, ndeko mobali yango asalaka bomesano ya box tomoni owa azosala entrainment.

Bilili oyo bali kolakisa biso awa yango pe ezali kisi totali ndenge bakomi na kisi yango balobi soki eza malamu te omelakisi oyo ekozala kisi epesaka makasi.

Na bilili oyo nayali komona awa naomona ba ndeko basi pe ba ndeko mibali soki totali bilamba balati eza ba ndeko oyo basalaka bomesano ya ko sokola na mayi oyo na monoka ya lopoto ba bengaka nage.

esika oyo pe toli komona awa toyali komono awa ezali bongo na kati ya lopango libanda po tozomona mabele na se pe tomoni bakiti eyingi koloba eza esika oyo batekisaka yango

Buku oyo ba zali ko lakisa biso awa, na moni ezali bongo buku ya balakisi pona monoko ya lopoto ba bengaka ba professeur . Ba salisaaka yango m pona ko tangisa bana .

Elili oyo bazali kolakisa biso awa tozomona loboko ya ndeko songolo asimbi kisi eza kisi ya bana oyo bamelaka soki ba beli bokono ya malaria.

Eleli oyo bali kolakisa biso yawa tomoni ezali bongo na kati ya kelasi tomoni mwana moko ya moke ya mobali ali bongo kookoma.

Elili oyo na li komono awa na le komono ezali bongo esika songolo leki ozala ndako ya moto to te esika ya mosala tomoni bamituka etoyemi libanda esika na yango na ndeko moko apandi liboso zali bongo kotala yango.

Elili oyo bazali kolakisa biso awa balakisi biso mutu ya ndeko mwasi songolo, bazali kolakisa biso ndenge basali suki, suki yango ndenge basali nayebi te soki basalaka yango ndenge nini.

Elili oyo toali komonaa namoni etalisa libongo lopango na kati ya lopango yango tomoni ndako moko ya akictage ya molai pe ndako yango bapakolo yango langi ya pembe.

Elili oyo nazoko 5432q komona wana mone eza libango na wenze ndenge ndenge zalaka na wenze ndeko songo atandi biloko ne ya kotekisa tozomona biloko ebele maki bambala mindele basolo batomati biloko kilikili.

Na bilili oyo tozali komona, ezali bongo mesa, likolo ya mesa tomoni biloko ébélé ya kelasi ya bana

Na elili oyo tozali komona ekoki kozala kaka kuna na mboka tozomona ndeko mobali soki totali ndenge ndeko mobali oyo alaki ekozala aza nganga to pe azofumu.

Eee elili oyo twalikomona awa tozakomone ezalibongo fourmie ezalikolo ya likasa pe yalibongo koliya likosa yango

Esika oyo toali komona awa ezali bongo na kati ya bilanga, bilanga yango ezali bongo bilanga ya masangu, tomoni masangu esi ekoli tomoni moko basi balongoli ba poso po bato bamona ndenge esi ekoli.

Elili oyo bazali kolakisa biso eza toyebemo komono saane za yango na kati tozamona biloko ya kolia tomoni eza lonso na ndonda na likayavu

Na esika oyo bazali ko lakisa biso tozali komona ezali bongo na kati ya stade, tozo mona equipe ya ba ndeko basi oyo ba betaka ndembo ya makolo.

Esika oyo bali kolakisa biso awa nali bongo komona ba nzete ya kokoti ebele nsima nango mpe kuna nali komona ba ndako pe ebele.

Na elili oyo toyali komona toyali komona loboko ya ndeko songolo esimbi passoir na loboko na ye pe passoir yango eza nango na langi ya mayi ya pondu.

ebili oyo na eli komonora na moni eza libongo na kati ya ndako ya ndekosongolo na ndako yango tomoni na se batiki ba caro ya pembe likolo to ali komona lokolo moko ya sapato y bandeko basi

elili oyo toali komonawa libanda tomoni batongi babeto ebele na katikati tomoni batie pe bapeluse na kati ngambo kuna tomoni lopango moko ya monene

yali oyo toali komona elo na liboso tomoni tomoni eza esika oyo bato ebele bakutani pe bato yango tomonena esuki toali ndenge balati eza bato ya pambapamba te eki kozala eza na bolakisami oyo na moloko ya poto babenga ekposition

Elongi oyo etali komona etee komona makako mibale oyo na monoko ya lokoto babela chimpanze nde eloko balakisi.

elili oyo eza eloligi moko ya malamu mpona afrika na biso bayekomono bandeko bali kosala salongo tomoni bazolongola basalite ebele ezalaki na teka se oyo

Elilii oyo to ali ko mona awa eza bongo libanda. Ali ko lakisa biso kabati. Epui na sima na yango tomoni malamu ezali esika oyo ba bongisaka biloko oyo.

Bilili oyo tozali komona balabala ya munene ya mabele pembeni eza na matiti na batu bazotambola , na likolo eza na pancarte ya tigo.

lili oyo bali kolakisa biso ora tomoni bandeko basi misato bango nyonso balati mabaya oyo etongami na maputa soki totali malamu pe na se balati maputa

Elili oyo nayali komona awa eza nakati ya boutique batekisaka mafuta pe ba biloko ebele tozomona mafuta ya ba ndeko basi na mibali bazo tekisa yango

Esika oyo tozali komona awa namoni nzungu eza nakati madeso esi ebeli pe basi ba kalingi yango.

Na esikoyo bazolakisa biso awa na moni ezali na balabala balabala yango a tomoni eza balabala ya madele eza balabala ya roudron te na balabala yango tozomona mimituka ebele naliboso na bisowa tomwanaka motuka mokwa monene oyo ememaka bibiloko

Bilili oyo nali komona awa nazali komona milangi ya masanga ebele pe masanga lolenge mingi, pe masanga yango namoni ezali oyo ba bengaka Vin.

Bilili oyo bali kolakisa biso bato tozomona esale na biro tou pe esika ya mosala ya ndeko songolo to pena kelasi po tozomona oyo babengana monoko ya lopoto graphese

Esika oyo bandeko oyo ba mikamateli foto oyo tomoni eza esika ya bomesano, soki totali bilamba balati na ba sapato balati babetaka ndembo ya makolo.

Na elili oyo naali ko mona awa nao mona ezali pongo na kati ya ndako songolo. E tomona na ndako yango na se ba pakoli bongo lange ya pembe. Pe tozo mona likolo to moni lokolo moko ya sapato ya mibali.

na ndako oyo bazolakisa biswewa tozali komona ezali bongo ndako oyo batekesaka batelefone po tozomona batelefone ebele pe batelefone ekilikili

Na bilili oyo toali komona ezali bongo na kati ya ndako songolo. Tozomona plateau moko batie bilauli mibale, na kati pe soki totali malamu bilaoli yango ezalaki na bilo ya komT ela na kati.

Elili oyo nazomona Awa namoni eza na kati ya ndako songolo tomoni nase batiye loko moko ya sapato sokî to moni malamu lokolo oyo ESI ebebi.

Elili oyo bazolakiza biso Awa tomoni ezali na kati ya ndako batandi ba carreaux nase ya pembe likolo ya ba carreaux yango tozomona makolo mibale ya ba sapato ya mibali.

na elili oyo soki totali malamu eloko ya liboso tomoni ezali bango banzete milai milai maka eseni koloba esika oyo ekoki kozala na zamba

elili oyo toali komonaa toali komona ezali bongo bilei bazwi bambuma ebele batiango esika moko tozomona batondolo tozomona batoma te na bambumambume mosusu ebele

Elili oyo tozali komono ezali bongo na ndako ya ndeko songo oyo tomoninna se atandi tapi, peyo eza lokola bakaro totozali komona lokolo ya sapato ebandeko basi moko.

emomi oyo toali komona ezali bongo moto akamataki eleli o alaki libanda moko totali makomi ekomami awa pe esika oyo ezali bono kelasi tomonde bakomi lise bali bongo kelasi ya bandeko basi kaka

Na elili oyo toali komona nga nazali komona na ndaku ya ndeko songolo, tomoni ndeko yango atandi bulangeti na se Lokola tapis pe likolo ya bulangeti yango tomoni makolo mibale ya sapatu.

Elili oyo bali ko lakisa biso awa to moni ekoki ko zala zamba to pe zamba te tozo mona nkoba ya libongo kolia matiti .

Na elili oyo toalikomono buku eza babuku oyo ezaka na masapo pe masolo ya kitoko na kati moto atanga mpona esepelisa yo

Elili oyo bali kolakisa biso awa yango pe ezali bongo na kati ya ndako, tozomona bacaro na se soki otali malamu bakaro mosusu esepasuki, na makolo mibale ya sapato bandeko basi.

Elili oyo tozali ko mona awa to moni ezali bongo na esika ya bo mesano to pena monoko lopoto ba benga terrain de basket, to moni na ba ndeko ébélé ya mibali ba telemi .

Na bililo na ye komono eza bongo elili ya ndeko mwasi moko po elili moko balakisi biso nsima na ye mosuba ebakisi biso liboso na ye eloko balingi kolakisa biso eza eloko moko totala ndenge basali suki kitoko.

Na elili oyo toali bongo komono bandeko mibali ebele eza bandeko babetaka ndembo ya ya maboko oyo na monoko ya lopoto babengaka yango volleyball

Photo oyoo bali ko lakisa biso to moni ezali bongo na ebale pe to moni photo oyo ba kangaki yango na ntongo makasi to pe na pokwa, tozo mona ba bwato ébélé na kati ezali ko kende .

na elili oyo nazale komona loboko ya ndeko sangolo asimbi molangi moko na loboko na si totali makomia ekomami na molangi yango eza molangi ya mafuta oyo bapakolaka na nzoto

Na bilili oyo ndenge tometana kokamona na bikolo ebele ya afrika na kelasi bato bazaka na mokolo moko ya kosala salongo eatoamona izali bongo bana kelasi.

Bilili oyo toali komonawa ezali bongo na wenze, ndenge toyebi biso na afrika wa wenze na biso ba tekisaka biloko nyonso toali komonawa bali koteka biloko ya bana-kelasi.

awa toali bongo komono bandekopolisi moko asutami na se pe aza na mandoki na maboko na ye pembei na ye pe toali komono bandeko mibali mosus ebele batami pembe ya motuka

Elili oyo eza liboso nangai namoni ezo lakisa biso eza na libongo nazomona masuwa masuwa oyo ememaka ba biloko ya koliya pe babiloko mosusu

Awa bazolakisa biso buku, yakotangisa bana ,buku ya go eza na Langi ya motani, langi ya mosaka ,langi yabozinga pe na Langi ya lilala.

bilili oyo bazali kolakisa biswawa tomoni ndako moko ya monene pe ya etage tomoni ezali bono na langi ya mosaka ndako ndenge toso totali makomi na yango eza ndako basalelaka ibiloko ya kelasi

Esika oyo tozali komona tomoni balabala na ngambo ya balabala yango tomoni lopango moko ya monene. Soki totali makomi oyo bakomi na lopango yango esika oyo ezali bongo eklesia.

Na elili oyo to zali ko mono ezali bongo machine ndenge to mesana ko mona ngo awa epayi na biso na afrika, eko zala bongo machine oyo e nikaka fufu ya manioc to pe ya masango .

eliliona ali komonawa namonei loboko ya ndekosongolo soki totali manzaka na ye to pe misapi na ye eza bongo ndeko mwasi ezali kolakisa biso biloko ninibatekisaka na esika oyo.

Elili oyo nazomona Awa mazomona moto akamati ya likolo , akamati esika moko tozomona zamba sokito tali malamu na zamba yango tozomona ba ndako ya mikemike.

Esika oyo balakisi biso tomoni eza lopango, lopango nakanisi eza ya ba carton puis na lopango tozokomona ndako moko yase.

Elili oyo toali komono awa toali komono awa eza esika oyo ba salaka biloko ya mabaya, tozo mona ba kabati ya kitoko tozo mona ba mbeto tozo mona biloko kili kili.

lilo na li komono ezali bongo na kati ya bilanga ya ndekosangolo pe nazomona bilanga naye na se maboke esi eboti pe esekomi ya monene

Elili oyo na ali komona aomona bandeko mibale batelemi balati bilamba ya baskete eyangi kobake babetaka ndembo ya maboko oyo na monoko ya lopoto tobengaka baskete

Na esika oyo nali komona b ankumu mibale, moko ya mondele na mosusuya moto moyindo . Moko ali bongo nkumu ya ekolo france mosusu pe ali nkumu ya ekolo Congo brazaville .

Elili oyo nali komona awa na omona eza motuka, motuka ya monene elinga mingi kozala na mboka to pe oyo babengi village na poto eza motuka oyo elinga komema mingi biloko ya kolia mpona koteka.

Esika oyo tali komoni moto atemi libanda akangi foto azolakisa biso lopango moko ya monene, lopango yango tomoni ezali bongo na portale ya moindo pe na kati ya ndako yango tomoni ndako moko ya monene nano bapakole yango langi te.

Esika oyo toli komono ezali bongo mesa, mesa yango eza bongo ya libaya likolo ya mesa yango tomoni kisi oyo bato batiaka na broso mpona kosokola mino nde eloko tomoni awa.

Bilili oyo nali komona liboso na nga awa nazo mona ndeko mwasi alati kanzu to pe zambala ya kitoko na suki na ye pe asali yango kitoko, atelemi liboso ya motuka ekoki kozala motuka na ye.

Elili oyo to zali ko mona eko zala bendele to pe logo, tomoni ezali bongo na ba ndeke katikati bali bongo na langi ya moyindo, bendele yango ezali bongo na langi ya motane .

Soki totali malamu elili etwali komona liboso na biso tomoni ndeko moko asindi bamachete na maboko bandeo mosus bavandi na se mpona ngai namoni bato avani na se alibongo miidi po bayibisaka biloko ndeko asili na maboko.

Elili oyo toali komona awa tomoni lopango naganbo ya kuna tomoni ndako moko ya molai. Pe tomoni bato ebele bavandi so totali makomi ,bakomi na ndako yango ezali bongo kelasi.

Bilili oyo nazali komono liboso na ngai awa nazali komona ezali bongo motuka, motuka moko ya monene eza bongo motuka oyo emimaka bato ebele oy na monoka poto babengaka 10 soki totali malamu motuka yango esi ekufi makasi.

Elili oyo to ali ko mona eza bongo na kati ya ndako songolo. Pe na ndako yango ba zolakisa biso lokolo ya sapato moko. Peloko ya sapato eza bongo mapapa ya bandeko mibali.

Na bilili oyo nali komonawa nazakobongo komono bandeko ebele baye bazopesa ndeko mosusu mbote, soki totali malamu ndenge ndeko alati ndeko akozala aza mokonzi na eloko songolo.

Esika oyo ba lakisi biso awa na moni ezali bongo na kati ya zamba eko zala bilanga to pe zamba ndenge nga na moni, ezali zamba tozo mona matiti ébélé pe tozo mona ndako awa te .

Tomoni ezali bongo mesa, na likolo ya mesa yango tozomona eloko oyo bato bana-kelasi to pe bato batekisaka basalaka mpona compté mbongo pona monoko lopoto babengi calatrice.

Bilili oyovbali ko lakisa biso awa to moni e zali ndako moko ya monene pe ya kitoko. Soki tovtali malamu ndako eza yango eza ya sika pe eza ndako ya étage po tomoni ta ba langi na yango eza nano ya sika .

esika oyo bazali kolakisa biso toali komona bato bavandi balati kitoko pe bamikangi bazolo nazomona eza ntango wana covide esasaki bato ndenge na ya komona eezali bongo bokutani baali kosolola

Kili oyo na ali komono awa bazali kolakisa biso bilei tozomona ba fufu ba batie na sashe na mbisi balambi yango ba batie yango mbika na mafuta ya mbila.

Esika oyo bali kolangisa biso tomoni ezali bomo na bana-balabala pe bilili oyo bakamataka yango na pokwa ozomona ndeko moko ya mobali ali kokende pe liboso na ye puna tomoni mopango moko ya kitoko.

bilili oyo nazali komonawa namoni eske ezali bongo libanda ozomona lopango moko ezali bongo na langeya pembe na mabende likolo na kata ya lopango yango tozomona bendele